Luguudo lwa kolaasi nga lumiliyu naabi kha motokha khalikho khatweela khatimilakho nga itaayi we luguudo luno iliyo khakyingi khalikho kyimisaala ni bi'byombekhe bimiliyu bikaali naabi bifuura ba ba bibimbila kamabaati kamabeseemu .

Kameetsi kamanji naabi namwe kalange i'nyanza nga i'nyanza eno bunyaasi bwarurakakho paka khubuzinga khukari nga ili imiliyu naabi itaayi ligulu lyabonekhele nga lilikho lifumbi likali liwaanga

Umukhaasi mutwela ukwalire i't-shirt imwaanga ilimo kama line kamamaali mumikhoono ni mwikosolo wikhale khasitool wawambile kumukhoono khushuma shinaaba tsingubo oba shishalani nga iliwo i'ngubo isi anabilekho khale wabikhile andulo iya blue

I'drum ndwela bakirele a'ano itekhe indali nga bakirele khumayika barelamo ni pipe, i'pipe oyo yabirire mumeetsi katima kamanyifu, yatsile mukupila kuboofu kukhakakho khusonde indali

Ino yabonekhane nga i'gate itsa mulubili oba lwa'kabaka nga bakyisimikha kyimisaala namwe kyisimiti kyimiboofu bakhupakho ni ngabo nga basimikhamo kamafumo kabili, i'gate eyi yabonekhaane nga itsa mushombekhe shomuboofu

Abaana babaali baane nga bakwarire tsi t-shirt tse njawulo bali mu shisaawa khabakhakakho khupingana tsindiimo nga iliwo unyowele ibweeni wakwarire i't-shirt ya blue ni imbaale imwaanga wasutile kamakhono kewe khungaaki.

Kameetsi kamanji naabi inyanga khekhwa ligulu lyaabesemile buusa lilikakho ni lifumbi limaali kameetsi Kano ili inyanza nga yakholile buyengo bukaali naabi khungaaki khwayo itaayi inyanga yabonekhile ili khekwa

Shino shirimba elanga shirimba shino shili ni tsintsu tsindayi naabi tsetsigolofa elanga tsimiliyu ela ilini lukudo lwabirilamu mushirimba muno nga tsimotokha tsilikho tsingali naabi khatsitimilakho tsindala khatsitsa luwande lwatayi tsitsindi khatsitsa kweno

Hatse hamaliyile inyatsa khekwa inga hatse habesemile khapile mumetsi buwanga khundulo khwekameetsi kano ilikho umundu mutwela ukwarile imbale inga wakyifumbile wafanile usitamamu wahambile kameetsi.

Ba baana bafiti ba bali ba bonekhane nga bakhakakho khu pingana tsindimo nga bali khulugudo lwe liloba busa, tsindulo tsiliyo kyimisaala kyimileyi naabi ni bunyaasi iliyo umwana mutwela urangile warekere kameno ke ibulafu.

Khatale khakulisa ibindu bikhali bitwela muli watermelon, tsinyanye, kamarofu, tsinanasi, kamawondo inga iliwo umukhasi mutwela ukwarile kha top kha blouse khamali winamile wakhambile khu watermelon wabonekhhane nga niye mutwela khubakulisa aha

Umukhasi mutwela nga wekhaale asi khakhakakho khutekha bitumbwa khu coil iye kamasanyalazi, nga bitumbwa warere khu lukalaya bitaru, umukhasi yuno waboyile kumukubo kumali mumoni mwewe.

Umusani mutwela ukwarire isaati imwanga ni imbale imali wikhale khukha stool wasambile khu shalani bikyele bye nga wabonekhane nga unaba tsingubo ela iliwo ni ingubo ili khushalani aluwande wafanile utsa khukyinaba.

Lukudo lumiliyu nga khundulo khwe lukudo khuno khulikho bunyaasi ni tsikhafu khatsikendela khundulo khwe khulukudo luno, khulukudo ilikho ipikipiki indwela nga yasutile umusabasi mutwela khetimilakho